Cora tamaare naati maxaafa keettan uttidi nabbaboosona. Ogoyara heezzu asati hemettiiddi pude yoosona.

Heezzu gastta macca asati maxaafa keettan uttidosona eti maayido maawe wolaytta wogaa qonccissiya maayuwaa maayidosona. macca tamaare naatuura daraphphan uttidi zoretto.

Bootta maayuwaa maayida maccaasiya giyan uttada mitta ayfetanne ataakiltteta bayzzawusu. huuphiyaa pude dadetta wottaasu.